Machine ya kotonga bilamba, eza na langi ya pembe. Bongo charger na ngo, eza na langi ya moyindo.

Sapatu eza na langi ya rose mbongo na se yango eza na langi ya chokola.

Bana ya kélasi bavandi ba kolanda molakisi liboso, balati bilamba ya bozinga bavandi mpe na bakiti ya motané.

Ba pasoli manga ya sende na kati kati tozo mona ba sende nango. Manga yango eza na langi ya poso, poso na langi ya pondu, na kati langi ya mosaka.

Awa nazomona ezali logo, logo ya pembe ekomami na langi ya bozinga, bongo na katikati nyonso eza pembe, bongo mosusu mopanze ya likolo lisusu ezali langi ya pondu, pe na ya chokola.

Kisi carton eza na langi ya bozinga makomami na langi ya lilala pe pembe.

Mwasi azokoyeba alati elamba ya langi ya bozinga bongo na se langi ya moyindo akangi pe meche langi ya mosaka pe liboso na ye na podiume kita mbala esili kotandama eza na langi ya pondu na mopanzi langi ya bozinga

Ndako ya likolo etage eza na langi ya pembe bongo likolo esalemi na bitalatala na se jardin eza na langi ya pondu motuka pe ya moyindo ezokobima.

omoma ndako ndako ndako etage ya kitoko libanda ya cloture eza na banzete enzetesi kobota fololo ya kitoko ya motani na banzete pe ezali na langi ya pondu na portail pe na komona eza na langi ya bwe.

Awa na bilanga bakolakisa biso nde mazotimbola balona congo na ye na mopanzi kuna mwa nzeke ebani ebandi deja ebandi kobima.

Elenge mwasi ma kangi ye suki ya meche ya milayi, mwasi ya pembe alati elamba ya rose. Makomami nango na langi ya pembe, alati pe na biloko ya matoyi.

elamba eza na langi ya bozinga pe na ekoti eza na langi ya bozinga

Ndako eza na tapis ya langi ya bozinga, bozinga ya makasi mpe na ya pete na pembe. Ba sapato eza ba sapato oyo ba lataka na mbula eza na langi ya rose, na makolo ya moto pembeni.

Ba langi ya maboko langi ya shokola, ya kak,i ya motani ya bozinga, ya lilala, ya mosaka pe ya moindo nalangi ya epai na epai

Ba karton eza na chokola na kati eza na langi ya bozinga, pena langi ya mosaka, makomami na pembe pe motani likolo bongo ba carton lieza motoba.

Wana nakomona logo lisusu awa logo ekomami na motane bongo na mopanzi nyonso pe na langi ya pembe.

Kisi ya komela ya libota eza na carton eza na langi ya pembe makomami moyindo balati bozinga pe na langi ya motani

Bana ya mibale bavandi na ya kiti balati mapapa pe bakabutula ya pembe pe bilamba ya likolo moko eza na langi ya kaki bongo mosusu eza na langi ya shokola pe pembe.

sapato eza na langi ya pembe na motani na katikati

Kisi ya ko mela na langi ya rose.

Bendele eza na langi ya pondu mpe pembe.

Logo na langi ya pembe, mpe langi ya mosaka.

Bana mibale batelemi balati bilanba ya bozenga pe na sapatu yalangi ya pembe

Wenze ya ba fruit awa liboso manga ya kotela na sima kuna nanasi mpe na ba manga lisusu.

Na akomona mwana mwana akolata lipapa afandi likolo ya motuka enge mwana fanlk ya motuka olata lipapa ya kobongisa lipapa na ye

Na komona ba taxi na komona taxi bis pe na moni taxi voiture na sima nyonso wana eza na langi ngangi ya pondu na komona pena bato batemi na katikati ya balbala to pe ba polisi to pe baroulage bakodirige mituka eleka na nzela malamu po te etuta bato te

wana akomona logwo ya kokakola esalami na langi ya motani na kati na mwa makomami eza na pembe mbongo na mopanzi nyonso ya libanda eza peye pembe

Awa na moni ba ko lakisa biso na kati ya boutique, bazo ko lakisa biso to bengaka poudre ba ko tekisa pe na biloko mosusu likolo.

kisi ya komela likolo ya mesa ya libaya na langi ya pembe, makomami na langi ya bozinga pe na langi ya motani na mopanzi .

Mobali akangi suki ya maboko alati maneti pe elamba ya moindo.

Likolo ya mesa kitambala ya penbe bakomi na Langi ya longondo na penbe batier libiso Naye keke ya monene

Buko ya kotanga na malangi ya pondu, moyindo, mbwe mpe na lilala.

Papa alati elamba ya motani, pe na bozinga, na kingo atie mayaka, bongo na motu atie ekoti ya langi ya mosaka.

ndako na langi ya pembe pe bozinga pe likolo langi ya pondo mosaka pe motani na moindo

Awa nako mona na lopangu bilanga ya ndaku , bilanga eza na langi ya pondu na ya mopanzi pe pondu nazo mo na ba catine mibale eza na langi ya bleue..

stade na langi ya tapie langi ya poadu tomibale matelemi elati langi ya otani moindo pemde pe moindo asimbi ndembo na loboko

Oyo ezali savon antiseptique oyo babengi Mekako savon ya kala oyo babengi sabuni ya kala ya kala oyo ezaka antiseptique esungaka na mpo nyonso ya moto.

Bendele na langi ya motani, langi ya pembe, pe na langi ya mosaka likolo, na kati kati langi ya pembe ya minzoto.

Logo na langi ya pembe, langi ya bozinga pe na mwa langi ya moke, langi ya pundu .

Mashine ya kotonga bilamba eza likolo ya mesa, mashine eza na langi ya pembe, pe na bozinga bongo na katikati mwaros eza na kati pe na motani.

Kisi mibale ya komela moko na langi ya moyindo pe motane ya mibale na langi ya mosaka pe motane.

Nzinzi likolo ya likasa ya langi ya pondu.

lipapa eza na langi ya motani na kati langi ya moindo

Logo eza na langi ya motani, eza na langi ya bozinga, pe na pembe.

Ba sani motoba likolo ya kitambala ya motani eza na langi ya motani eza na langi ya bozinga eza na langi ya pembe eza na langi ya bwe.

bisika batekaka bakiti kiti ya mosaka longo bacusi eza na langi ya mozima ya pete pena ya lilala na kati esalami na banzete na nsima nango mazomo ya bacusi eza na langi ya pembe mosusu kuna eza na langi ya pondo pe na pendo

buku eza na langi ya bozinga eza na langi ya mosaka pe eza na langi ya motani

fruit za na langi ya mosaka ya lilala pe ekitambala eza na langi ya pondu

Mashine ya fufu eza na langi ya bozinga kiti ya langi ya chokola pembeni ndako epakolami na langi ya pembe pe moyindo na mopanzi langi ya pondu.

Pardo, eza na foto ya elenge mwasi alati elamba ya bozinga. Bongo mafuta eza pembeni, yango pe eza na molangi ya pembe. Makomami na moindo, pe na bozinga

Maman na mwana na ye ,mama alati elamba ya moyindo asimbi sakochi eza na langi ya lilala bongo akangi suki ya kolala mwana pe akangi meche alati elamba ya pembe pe na mosaka.

Mwasi akangi suki ya maboko pe likolo abakisi meche na mopanzi ba nzete ya milayi pembeni na ye ezali na langi ya pondu.

Bilenge bana bapesi bango ba cadeau, moko alati elamba ya bozinga ya makasi pe ya pete mosusu alati kaki pe na pantalon ya moyindo.

Awa naokomona nzoko nzoko etelemi nzoko ya kitoko nyamo babengi nzoko eza ya kotelema wana na nsima yango neti langi ya shokola

Awa to moni ba mapinga ba sili ko telema ba lati bilamba ya mosala pe na bikoti ya langi ya motane, mosusu moyindo mosusu langi ya pundu bongo pe na ba sapato na langi ya moyindo, bilamba basi ko lata eza langi ya pondu pe na ba ndambu ya chokolat na kati .

Awa na cosmétique bako lakisa biso mafuta ya kopakola mafuta ya kitoko po ete nzoto ezala sembe sembe.

Na naomo na mai, mai ezokita na katikati ya ngomba bomo mipandina yango eza banzete neti zamba nde mai ezokita likolo na yango po toyesika kosopona na rivière

Mutuka ekoti na jardin jardin eza na langi ya pondu ba nzete pembeni pe ndako pembeni eza na langi ya pembe

lipapa na langi ya mohindo

Stade tapi na langi ya pondu motani bakiti na langi ya pondu motani pe mosaka langi likolo epakolami langi ya pembe

Sapatu ya bana eza na langi ya motani bozinga moindo pe rosa.

Machine ya kopesa mopepe ntango ya molunge.

Bileyi na sani ya mbele ya pembe, makemba ya ko tokisa, na nyama pembeni, matungulu na kati, pe na ba poivron na ba tomate.

Ba sacoches pe ba valises na mopanzi na langi ya motani, moyindo, bozinga ,rose , langi ya mbwe pe na langi ya lilala .

awana legime epaine ya epaine naa komona pilipili naa komona bapor avan naakomona papai ya kokata naakomona thomas nnakomona biloko ebele ya kolambela na ndako na wende

awa nazo komona logo ya motane esika nyonso eza langi mosaka na motane esika nyoso

Ndaku e pakolami langi ya pembe, fenetre na porte ma langi ya moyindo, ba motos mibale esili ko telema libanda, pe na ba nzete na langi ya pondu .

Ntaba na kati ya lopango kiti esi kolalela mire na mopanzi kuna naomona quantine eza na langi ya motane.

Kisi, na kati ya carton, na langi ya pembe. Makomami moindo, motani, mpe na bozinga.

awa enoomona bilenge basi naakosepela balaki bilamba ya balangi ya epai na epai na nsima ya bango ndako ya kitoko bongo pe mopanzi mosusu motuka ya motani

Elenge mobali atelemi alati elamba ya langi ya motane, pembe, mpe na mopanzi atie langi ya bendele langi ya pondu langi ya mosaka, pe na langi ya motani.

Mafuta ya kopakola eza na kopo eza na langi ya bozinga, langi ya lilala, pe na langi ya bege, na moyindo na nsima.

Kisi ya komela na kati ya carton na langi ya pembe, langi ya bozinga, pe na langi ya pondu, na mondelo moko.

Bakiti na langi ya chukola bacusi na langi ya pondu ya pete pe na tapi langi ya pondu ya pete na mesa ya libaya na langi ya chukola.

Camionete na langi ya pembe, ya mopanzi kuna na langi ya lilala, pe langi ya mosaka.

Elenge mwasi na kati ya zamba, alati elamba ya langi ya motani na pembe akangi mèche.

Kisi ya komela na molangi na langi ya pembe pe na langi ya longondo pe na moyindo.

Motuka ya taxi ya mini bus na langi ya mosaka, pe na langi ya bozinga moke. Na mopanzi magazin ba pakoli langi ya rose mpe makomami na langi ya bozinga.

Camion ya monene esili ko tondisa biloko ba contenaire pe ba kangi yango na ba singa, na pembeni kuna ba nzete ya milayi na langi ya pondu.

Awa nakomona drapeau eza na langi epai na epai na komona na se langi ya pondu na katikati motani na likolo bozinga bongo na katikati pembe.

Buku na langi ya pondu, bozinga, rosa pe mosaka, pe na lilala na chocola .

balabala na mopanzi banzete na liboso mwa moke ba fololo esili kokola eza na langi ya motani pembeni ndako ya kotekisa bamega eza na langi ya mosaka na mopanzi kuna mosika eza na ndako ya moke pe esili kozala ezali pembeni ya banzete ebele

mbisi na sani ya pembe na kwanga pembeni na mopanzi bolle eza na langi ya pembe pena moindo pilipili langi ya pondu na kati ya sauce ya nyama

Bendele eza na langi ya bozinga, pembe, pe motane mpe mosaka.

mwana azakotanga buku na ye mpena misusu mpe bakotanga

Motuka ya jeep na langi ya pembe pe na se moindo.

Na kati ya nganda batie ba kiti na langi ya motani, pe ba mesa langi ya pembe, na ventilateur na mopanzi pe langi esili ko pakolama eza langi ya mbwe.

Ndako ya molayi langi ya pembe langi ya mbwe nase ba loni ba nzete.

Likeko na kati ya leziba ya mai lupango esalami na mabende na langi ya moindo, libanda kuna banzete ya milai ya langi ya pundu.

Kisi na carton na langi ya pembe pe mosaka na langi ya pondu pe na makomami na langi ya moyindo

Kisi ya komela eza na langi ya bozinga ya pete pe ya makasi pembe pe moyindo.

termose nal angi ya motani ,moindo pe papier na langi ya mosaka

Mesa batie kitambala na langi ya rose pe na milongo nango rose, bongo ba sapato liboso ya bana na langi ya rose pe na mua pembe.

kisi ya komela eza na langi ya pembe, bozinga, makomami na pembe, pe na mopanzi langi ya pondu likolo chokola.

Logo eza na langi ya pembe pe motane na moyindo moke.

Mobéti ndembo ya maboko tobéngi basket ayéli mokonzi ya mboka élamba ékomami na kombo ya mokonzi ya mboka élamba yango ya langi ya motané pe ya pembé.

Awa nazalikomona ba bengi fruits ,fruits ya kitoko kombo na yango litonge ya kitoko makasi.

Awa nazomona logo, logo ezali na langi ya pembe, bongo makomami yango eza na langi ya bozinga, ebongo na mopanzi mosusu eza na moindo.

Awa naokomana motuka yalonge ya pondo ete miniaama balabana mipandenaa komona bato na mapatike mosusu mpe namoni motuka mosusu mpene elingi mwasi ya okoleka na balaba

Bilenge mibale misato mibale babai na kiti ya langi ya mosaka moko alati pembe pe na pantalo ya langi ya bozinga ya pete mosusu alati caro caro langi ya moindo eza na kati pe ya bozinga ya pete bongo na pantalo ya moindo bakobeta dame mosusu oyo alati elamba ya langi ya bozinga pe na kabutula ya motani

buku eza na langi ya chokola na bege makomamin eza na langi ya moindo

Bileyi nyama ya ko kalinga, carote pembeni, makemba ya ko tokisa, pe na kania pembeni, nyonso na sani ya pembe.

Mashini oyo e sukolaka ba sani kitoko, kitoko penza, Ba sili ko fungola yango na kati, na moni ba sani ya mbele mibale na mopanzi .

Motuka ya pembe ya camionnette e telemi, mosusu na mopanzi yeza na langi yango pe camionnette eza na langi ya lilala na langi ya mosaka.

Moto moto ya ba pneus misato eza na langi ya bozinga. Bongo na mopanzi kuna na komona eza na langi ya pembe lopango eza na mopanzi nango pe ya molayi eza na langi ya pembe na banzete ya milayi

na futa ya babebe eza na langi ya pembe otani bozinga pe na langi ya mosata na longondo

Awa namoni balakisi biso armoir eza na langi ya mbwe na katikati eza pembe ba déposer yango ciment na se.

Nzoko, na kati ya zamba. Ba nzete, na nsima na ye pe ya milai.

Bilei mfumbwa ba tia mwa makayabu bongo likolo pilipili ya ba langi epai na epai pilipili ya langi ya motane, pilipili ya langi ya mosaka, pe pilipili ya langi na sani ya pembe .

camion ya monene ya langi ya pembe bango na se moindo pe na likolomwa moke mpembe esangani na motane na libende yango eza na langi ya lilala

Kisi ya komela eza na langi ya motani pe pembe pe na bozinga na se langi ya mosaka pe motani.

buku eza na langi ya rose eza na langi ya pondu epe eza na langi ya pembe pe bozinga pe makomami ya moindo

Bana ya kelasi babandi na bapitre na bango eza na langi ya mosaka bango bango mpe balati kaki mosu alati bozinga pe molakisi alati alati pe bozinga na sapato ya moindu na chémise ya pembe mosusu alati ye pe kaki na chémise ya pembe na kati

Bato ebele batundi na likolo ya canon canon eza na langi ya pembe, liboso kasi na nsima eza balangi ya bozinga, bato balati balangi ya epai na epai na komona nalangi ya matani ,na komona ya mosaka na komona ya lilala, na komona pembe, na komona bozinga nalangi ya epai na epai.

Sapatu na langi ya pembe pe na motani ,eza na singa ya ko kanga te likolo ya mesa ya langi ya pembe.

Ndako na langi ya pembe ba porte na langi ya bozinga mpe bato bafandi mibale.

Mobali avandi aza kosambela avandi likolo ya tapis eza na langi ya pembe eza na langi ya bozinga eza na langi ya motane eza na langi pe ya pondu na mopanzi kuna kitambala na mesa eza na langi ya lilala na ye pe alati langi ya lilala.

Kamionete ya pembe bango bato ba bandi likolo na mopanzi ndako ya etage ya molai eza na langi ya pembe, na mopanzi mosusu langi ya bozinga pena motoketelemi langi ya pondo.

Awa nabalabala nazomona motuka, motuka ya langi ya pondu, likolo pembe, na camionete pembeni po ezosala livreson, na balabala ba mituka ebele, mpe na bato bazoko traverse.

Taxi eza na langi ya pondu pe pembe bato misato batelemi moko alati ekoti ya kaki mosusu ya pembe, pena bozinga elamba langi ya longondo, pe pembe nanase moindo mosusu pe moindo, pe nambwe mosusu ya mopandi bozinga pe na moindo.

Kiti ba telemisi yango likolo ya matiti ya langi ya pondu, na nsima pe ba nzete. Kitamba elati kiti wana eza na langi ya longondo langi ya pondu, langi ya lilala, pe na langi ya bozinga, na pembe.

makolo ya moto elati sapato ya moindo na pembe pe mbati ya bozinga

Sani na langi ya pembe pe na bozinga ya mike mike bongo bilei na kati ezali safu na mbala ya kotumba.

wana azomona elenge mobali vandiavandi likolo ya mireya mokuse ya ndako na bango eza na coulere ya chocola na ba fenetre ya chocola bomgwe na na se pembe bomwi moko alati pantola ya moindo alati na trico ya lilala asimi na ske ya moindo alati na eleko ya loboko ya moindo

AWa nakomona esika batekisaka ebengami bijoux oyo bilenge basi pe ba mama balataka oyo esalaka biso tobima kitoko na lomona eza ba modèle epai na epai nde bazotekisa.

Awa nakomona elenge mwasi bakati ye suki kitoko alati elamba ya langi ya pondu alati pe eloka matoi atie pe mwa maquillage.

Bana motoba ba kopesa mbote bazo koseka. Na nsima na bango nzete ya bitabe, esika ba telemi ba niati matiti ya langi ya pondu.

Mobeti ndembo atelemi na kati ya stade alati elamba na langi ya mosaka, atie loboko na motema. Bongo elamba yango eza pe na langi ya motani, langi ya pondu, pe na langi ya pembe na kati.

Mbeto na motu nango langi ya bonzinga pe na mipanzi na se langi ya bonzinga.

Bilei na sani ya pembe, pe na mipanzi moindo balambi solo ya mosaka na makayabu na ndambo ya kwanga na mopanzi na lutu eza na langi ya bozinga.

Motuka na kati ya lopango. Na mopanzi kuna, nzete ya molai. Bongo motuka eza na langi ya mbwe.

Ana komona sandale ya bilenge basi ya shokola iza bikolo ya tapi ya bolinda ezananina na pembe, sandale ya bilenge basi.

Soso bakati matungulu likolo bakati pe na ba poivron likolo.

Awa ba lakisi biso soso ya monene pe ya ko tumbama likolo ya libaya, bongo na mopanzi kuna na komona sani ya pembe awa pe na se na komona ba citron.

Bato ba sangani ba vandi na kati ya salon ba kiti ya pembe, mesa na langi ya chokolat, mpe na langi ya mbwe, ba lati ba kazaka ya moyindo, ya bozinga, mpe na ya mbwe.

Lipapa ya pembe mpe na moyindo esika ya ko kangela.

Tata sango akangi maboko alati elamba eza ya pembe pe likolo chokolat, alati mpe na ekoti alati pe na ekulusu na pete na lisapi.

Ndako pembeni ya mayi, ndako yango langi na langi ya bozinga pe na ba minda. Bisika ya kitoko, na liboso kuna nzete ya molayi na langi ya pondu.

Awa namoni ba mama, ba mama ba kosala salongo ba koti na kati ya terrasse basimbi ba Kongo na bango ba ko longola mosoto na kati ya terrasse. Bongo ba mama ango balati ba cache nez, balati pe bitambala, balati pe ba polo ya likolo na langi ya pembe. Na makomami na langi ya pondu, pe na langi ya rose.

Mutu ako kumba trois pneus, na sima ya motuka ya langi ya pembe, pe langi ya pondu, na mopanzi, ba nzete ébélé pe bato bako tambola .

Awa ba kolakisa biso passoire oyo basalelaka yango na makusa esungaka na biloko mingi.

Awa nazomona bilenge basi bamisusu bakangi suki bamisusu baza na basuki ye defrisé bamisusu baza na baplante balati bapantalon oyo tobengi balati mbati balati ya noire ya bleu oyo tobengi mozinga ebongo mosusu balati ya chokola baylbalati obele nyonso ndenge moko

Elenge muasi ya pembe akangi suki ya maboko, bakangi yango chinion alati pe biloko ya matoyi ya minene.

Bilenge basi pe ebele balati ba bitambala ya pembe ya elamba likolo ya pembe mbongo na nse moyindo.

Na kati ya lopango ba nzete ya ko kauka pe na ba nzete misusu ya minene minene ya milayi, pe na mikuse nyonso na langi ya pondu. Na se awa matiti esili ko kauka, pembeni ya matiti oyo esili ko tikala moke.

Bilenge mibali basimbi ba ndembo moko asimbi mibale, mosusu asimbi ndembo moko. Na nsima lopangu na bango ndako ba pakola langi ya mosaka, pe na langi ya bozinga.

trois pneus eza na langi ya moyindo pe ba mwinda ya langi ya motani na mopanzi kuna motuka ya bus ya langi ya bozinga pe na pembe na mopanzi kuna ndako ya langi ya pembe pe libanda balangi ya bozinga na pembe

Kisi ya ko mela na langi ya motane, pembe, makomami na langi ya mosaka, ezali kisi oyo e sungaka na maladi epayi na epayi.

Mwana muasi akangi meche alati elamba ya motane esika azali langi epakolami na langi ya bozinga ya pete na se pe langi ya bozinga ya pete na langi ya motane.

Milangi misato ya vino na fromage pembeni, fromage eza na langi ya mosaka pe mosusu ya pembeni eza na langi ya pembe.

Ba mapapa na langi ya mosaka rose lilala pembe langi ya pondu mpe moyindo

Bebe asali kolala pe alati elamba ya lange ya longondo pe na motami onifenaki ye ada ya pembe pe na langeli ya chokola.

Loboko esimbi ba carton mibale. Carton ya liboso ezali mafuta ya kotia na suki po ete suki ekoma moyindo, kasi ya mibale eza ya kosala suki po ete ekoma langi ya motane.

Ndaku ya Nzambe, songe n"ango ya likolo na langi ya bozinga, bongo na mopanzi mopanzi langi ya chokola ya pete, na mopanzi kuna langi ya bozinga.

awa naokomona logo logo komami na motane bongo koto ango nyonso ezali eza na langi ya pembe

Logo eza na langi ya mosaka, moyindo, pembe, bato mibabe mwasi alati pembe pe na langi ya mosaka pe na langi ya pondu mosusu pe alati ya mwindu na kati pe langi ya pondu.

Bazo tonga ndaku, mopanzi awa ba tié langi ya bozinga , ndako yango basi ba pakoli langi ya pembe pe na molongo bolangi ya mosaka. M .abende esili kotelema ko ete basilisa kotonga ndako na mopanzi kuna nzete ya molai ma langi ya bungu

mafuta ya kopakola na loposo ya bato nyonso

Namoni awa logo bo eza na langi ya otolo mbeza langi ya ya bozinga baoma na katikati pembe ngo pe komakatekomami na kati pe bozinga mpomooboake na mapanje mosusu awa ekomami na langi ya yaa bilala na selamo mpe bilala.

Likolo ya tapis ya langi ya pembe, bozinga pe bozinga ya pete, sapato na langi ya mbwe .

sapato nalangi ya longondo

Ndako eza na langi ya mosaka pe na milongo pembe portail eza na langi ya moyindo na mopanzi kuna langi ya motani na mopanzi oyo pe langi ya motani esangani na pembe pe na mopanzi kuna jardin eza na langi ya pondu.

Logo ebandi na langi ya moyindo makomami na bozinga nyonso na katikati pembe pe bozinga pe mosaka.

Camion ya monene pembeni ya terrase, na matiti pembeni. Camion yango na langi ya pondu, pe na motuka eza liboso nango na langi ya pondu, pe pembe.

Bendele na langi ya pondu, pe na langi ya motani, na pembe. Pembeni ya libulu basili kofungola na mopanzi nzete ya monene na langi ya pondu.

Logo eza na langi ya pondu, makomami na pembe langi ya bozinga na katikati langi ya mosaka.

Mwana mwasi ba kangi ye suki ya meshe. Meshe, eza na langi ya motani, esangani na chokola. Na monoko apakoli langi ya rose. Alati elamba moindo, pe na kingo alati palata, na matoi alati biloko ya matoi.

Mesa ya pembe likolo ya tapi ya mbwe pe na pembeni ngolomani ya pembe.

ano a komona likaku likaku na bati ya ndako nango na kati ya gaje nangu eaya komona likako efandi ekotala

Nazomona na sala bakosala judo awa balati elamba bilamba na bango lo papa balati bilamba ya pembe bango nyonso bomgo basente na bango ya moindo ebongo moko nde aza na ya motane

Motuka na langi ya pembe pe fololo likolo na mobanzi bitambala na langi ya mosaka.

Jardin ya monene ya matiti ya langi ya pondu ya kitoko, pe na ba nzete esili kobota ya mwa mikuse mikuse na makasa nango ebele.

Kisi ya komela na kati ya carton eza na langi ya motani langi ya mosaka pe na langi ya pembe.

Kelasi ya bana mike na ba mesa na bango mesa liboso eza na langi ya longondo, ya mibale langi ya motane, ya misato langi ya bozinga, ba kiti pe langi ya mosaka, langi ya bozinga pe na rose.

Mesa ya libaya, makolo ya mabende ya langi ya moindo. Pe na se, caro eza na langi ya mbwe.

mibali mibale balati bilamba ya balangi epai na epai moko alati bozinga kobanda likolo ti na se esangali na pembe mosusu alati motani sapatu nde nalangi nalangi ya mosaka pe na basiakoshi ya langi ya moindo

Awa na komona camion ya bala bala na langi ya mosaka, ba ko bongisa ango na mona na mopanzi wana mire ya molayi ya pembe pe nao mona cabine. Cabine telefonique pembeni, ya langi ya bozinga.

Mobali a telemi alati sapato ya langi ya chokola, bilamba alati pembe pembe, senture pe ya chokola, kuna siima banzete ya milai pe na ndako na mopanzi kuna ya langi ya pembe.

Na terrein tapis na langi ya pondu abeti ndembo na langi ya pembe pembe, pe motane tina na se pe sapatu yarange ya pondu, bakiti na kate ya stardum na langi ya pembe pe nalangi ya bonzinga.

Balabala bapakoli langi na mopanzi langi ya mosaka na mopanzi kuna ndako ya molayi ya pembe pe na portai ya moyindo na moto azakotambola alati elamba ya longondo pe na pantalon ya kaki na chakochi ya moyindo.

Musuni ya kotumba pembeni matungulu tomate ya kokata kata pe na poivron ya kokatakata.

Mosuni ya dindon basili kotumba yango na makala, likolo ba kati mwa matungulu ya mike mike.

bana mike kitoko na molakisi na bango pembeni bilamba balati ya likolo bango nyonso na langi ya bozinga

Tapis ya langi ya pondu bongo kiti ya liputa eza na langi ya mosaka, longondo, pe bozinga.

Logo ya pembe, na mwindu na mindelu nango bongo makomami nango pe mwindu ebongo oyo esili kobaluka na kati eza na langi ya mosaka ya pete.

Buku na langi ya pondu, langi ya bozinga, langi ya rose pe na langi ya mosaka. Ma komami na langi ya pembe, ya ko lakisa Bana mike math.

ndako ya nzambe na langi ya bozinga pe pembeni yango banzete ya milai na langi ya pondu

Bilanga eboti fruit ba bengi paka paka pe ba nzete mosusu na nsima nyonso eza na langi ya pondu kasi paka paka eza na langi ya lilala pe na mwa langi ya pondu moke moke.

Elenge mwasi ba kangi ye suki ya mèche, na langi ya moyindo, liboso ba tié langi ya longondo, mwasi ya pembe .

Babeti volet balati langi ya motami likolo na se pembe bamisusu ibalati bozinga, bakite eza na langi ya mosaka, mpe na kondo.

Babeti ndembo balati bilamba ya langi ya pembe ,motane, motane , bozinga, sapatu ya bozinga ,ya motane balati ba langi epayi n'a epayi bazobeta likolo ya matiti ya langi ya pondu

lopango ya monene esika bana basakanaka nazomona bana ya mike misato mpena ya mokolo moko

nana komona couplepeya mwasena mobali ezalati gype ya moindo wana ya motuku ya moindo na saki sekoshi ya moindo wana elamba likolo e lange ya mosaka pe mobali motongo ya moindo sebto moindo na ghinese ezana lange na komona a matani

Nyama yangulu na epinare na mopanzi n ango safu pilipilipilipili ya motame na pilipili ya langi ya pondu mbongo na mopanzi kuna kwanga na sani ya pembe mbongo na mopanzi kuna na omona ezali litonge

Ba buku pe na bikomeli ya ma langi epai na epai langi ya motani, langi ya bozinga, langi ya pondu, langi ya mbwe, langi ya moyindo.

Bilei papai, mapela, bitabe, pe na cocoti, na tondolo likolo.

Bendele na langi ya pondu langi ya matami pe na langi ya mosaka na minzoto pe na langi ya mosaka pembeni .

kisi yakomela na carto na langi ya pondu langi ya mosaka pe nalangi ya motane na pembe.

Nzete eboti na katikati ya mabanga bongo nzete eza na langi ya pondou.

mpoyo naa komona baolatisa biso lopete ya kolata na lisake lopete oyo ntango bato babalani nde po na moni bakolatisa biso ya bato mibale ya mwasi pe mabale

Wana komona mama mama na mbana na ye ba kokanga selfi kanga foto pe bakoseka basepeli nde malamu.

Awa namoni balakisi biso eza ndako ndako ya pembe ya likolo bongo pembeni nzete na portaille ya pembe

ndako lopangu na langi ya pembe esangani na longondo pe na porte elangi ya longondo na nsima yango kuna banzete ya milai

Kisi ya komela eza na langi ya motane makomami pembe, na se yango eza na langi ya mosaka.

kisi ya komela na kati ya carton eza na langi ya pembe makomami moindo eza na langi ya bozinga eza na langi ya pondu

Awa naokomona pise eka monele ya komeba momema bato azala zangi ya pembe aa komona motani nama komona pe mosaka

Awa naakomona ,motuka monene ya moindo ya kitoko oyo eza na marque ya jeep, eza na balabala kasi balabala yango naakomona te mai mai pembeni epembeni na moto a kokita na kati alati pantalon ya bozinga bomona kece ya motani esangani na pembe.

Logo ya moindo ekomami na pembe bongo na mopandin yango langi ya longondo.

bilenge mibali basilisi kobeta ndembo batelemi moko avandi na se misusu batelemi balati balangi epai na epai langi ya bozinga pembe langi ya motane moindo langi ya bozinga pe esangani na langi ya mosaka

Na kati ya bilanga oyo to bengaka aubergine, solo esili kobota pe esili kotela ekomi na langi ya mosaka.

Bana mibale ya mwasi akangi miso aza koseka, ya mobali ye pe aza koseka alati elamba ya motani pe na pembe. Ya mwasi alati elamba ya pembe, na langi ya pondu, pe na langi ya mosakaw pe na langi ya mbwe.

Awa nakomona elongi mobale bakange suki kitoko suki ya maboko na suki na ye kitoko makasi.

Wana mwasi basali yesuki balingilingi yango na mafuta alati eloko ya leto ya monene pe alati elamba ya moindo, na pembe.

Awa nakomona bileyi nakomona pondu bongo mbisi pembeni mbisi ya tilapia na pe mopanzi nango nakomona makemba nakomona matungulu pembeni kitoko.

Ndeke na kati ya ndako nango ndeke na langi ya pembe pembeni na matiti ya milayi na langi ya pondu

Madeso esili kokola na kati ya bilanga, makasa yango na langi ya pondu pe na madeso ba poso nango pe na langi ya pondu.

Mwana-mobali alati bilamba moyindo alali na se, soki akufi soki pe azo pema nayebi te kasi alali na se.

Bilei ya ndenge na ndenge soso e nyama makemba loso na kati ya restaurant.

Logo eza na langi ya pembe, eza na langi ya bozinga, pe langi ya pondu, pe na langi ya motane na kati, na moyindo.

Bendele eza na langi ya bozinga minzoto pe eza na langi ya pembe.

Lopango esalami na manjanja pe mire nango esili ko nuna makasi, na ba nzete emati likolo ba nzete yango na langi ya pondu, ndako na langi ya mosaka, pe likolo moyindo, libanda pe matiti ya mike mike...

Awa nakomona bakonzi epai na epai, to mpe organisme ya epai na epai basangani esika moko po ete ba projet oyo bakosala esila kobonga, esila pe koya na ba ressete ya malamu. Nakomona bakonzi.

bilei makemba eza na sani ya zangi ya mosaka ya pete pe esoso batie matongoo likolo loso na mopanzi pe makayabo na mopanzi

Moboti na mwana na ye alati likitambala ya langi ya motani elamba langi ya beige esangani na bozinga pe na mwana na ye lokola.

Kisi ya komela, kisi ya komela, kisi ya komela.

Esika ba taxi etelemaka ba taxi ezali na langi ya pondu na pembe bato mibale bazolinga baleka kasi libulu ezali pembenj na bango.

Mwasi alati elamba ya langi ya motane bongo na katikati langi ya longondo ya pete asimbi sakoch ya langi ya motane pembeni na ye kiti ya langi pe ya motane.

Awa nako mona bendele, bendele na langi ya bozinga, pembe, motani pe mosaka. Na batu ebele basili kolata bilamba yako kokana, na langi ya mosaka.

Loboko ya mwasi alati pete na loboko, pe alati ekomo mibale pembeni na ye matiti na langi ya pondu.

Kisi ya koméla moto asimbi yango na loboko carton na langi ya bozinga pe motani pe na langi ya mosaka mwa moké na pembé.

Sani ya mbele lipa, salade, pe jus pembeni pe keke na sani mosusu ba sani nyonso eza na langi ya pembe pe esangani na chokola bongo na mopanzi kuna ba kiti ya moyindo na ba mesa ya pembe pe chokola liboso kuna pe victrine eza na langi ya pembe na se pe bitalatala ya likolo.

wenze esika batekisaka babuku babiki pe biloko nyonso ya komema na kelasi to na mosala

Mwasi akangi suki na ye shino alati biloko ya litoyi ya molayi alati elamba ya langi ya pembe pe moyindo avandi bongo na mopanzi na ye ndako esalemi na langi ya pembe.

Logo n'a langi ya penbe pe na langi ya moyindo

Mwana avandi na kiti ya kelasi azokoma na kati ya buku na ye ya kelasi bongo alati elamba eza na langi ya pondu ,bongo na kati eza na langi ya bwe, na moninga na ye pembeni.

Motuka ya basoda na lange ya moyimbo liboso langi ya pundo bakomami na pembe.

Bilanga ya ngaingai ekoli

Mwasi asili kolalisa suki malamu na mafuta, akangi pe na nsima alati eloko ya litoi pe elamba esangani na pembe pe na moindo. Ndako eza na langi ya pembe na se langi ya mbwe.

kisi ya komela ya kobikisa malaria eza na carte ya langi ya pembe eza na langi ya pondu eza na langi ya motani pe ya mosaka na moindo

esika basalelaka sport mobali alati trico ya langi ya pondu na pantalon ya langi ya moindo na sapatu bongo aza likolo ya vilo na kati ya sale bacaro eza na langi ya bwe bongo mire ya nsima eza na langi ya bozinga

Bankarte na langi ya bozenga makomami na langi ya mosaka pe pembe.

Bilei na sani ya pembe kwanga pe fumbwa na pilipili pembeni.

Awa nazomona bato batelemi bazo zela bisi bazokota nakati ya bus bus oyo eza na langi ya ya mai pondu esangani na pembe

Bilamba ya kati ya nzoto ya bilenge basi pe ba mama, na kati ya magazin. Ba kotekisa ya ba langi epai na epai langi ya pembe, langi ya mosaka, langi ya moyindo, ba langi nyonso.

Basi mibale bakangi suki ya ba meshe, eza na langi ya moindo, pe na longondo, bongo oyo ya liboso alati elamba ya liputa eza na langi ya mbwe, eza na langi ya motani, eza na langi ya mwindu, pe na ya pondu, kasi ya mopandi alati moindo.

Ba beti bale, balati bilamba ya moindo, ya mosaka, esangani pena moindo, na basapato ya pembe esangani na bozinga, mosusu moindo. Pe tapi na bango, eza na langi ya pondu. Ba kiti na nsima, langi ya motani.

Moto a telemi pembeni ya motuka ya jeep a lati chemise ya pembe na maneti na sacoche na mokongo, pembeni na ye ndaku eza na langi ya pembe ya likolo bongo ya mopanzi eza ndako basali lopango ya mabaya pe na mazanza likolo na ye .

Bwato na ebale na batu misatu ,nakati.

Carton eza na langi ya motani, pembe pe moyindo, pe na langi ya mbwe.

Balance na langi ya mosaka, likolo pembe. Esalemi na mabende, pe makomami nango eza na langi ya pondu.

Mesa ya liputa na langi ya bozinga, langi ya pondu, pembe, pe moyindo, likolo ya matiti na nsima nango pe ba nzete.

Bakiti eza na langi ya mbwe mpe na tapis eza na langi ya pondu.

Mibale mine, balati bilamba ya langi ya bozinga esanganî na pembe. Na nsima na bango, matiti ya langi ya pondu. Balati basapato ya langi ya moindo, pembe pe langi ya longondo.

Bendele eza na langi ya mosaka motani pe moindo.

Bileyi eza na langi ya pondu na pembe babengi yango choux fleur

Logo eza na langi ya pembe, bongo na katikati motane, pe na pembe, pe na minzoto eza na langi ya motane.

Elenge mobali akosala bopeto na bala bala, na mopanzi na ye lopango esili kosalema na majanja na langi ya bozinga. Na kati ya lopango ango ba nzete ya milayi, na langi ya pondu.

Elenge mwasi akangi suki ya maboko ya mèche ya milayi bongo alati elamba ya rose nazomona lipanza maboko eza na motani langi ya pondu, mosaka pe rose.

Ndako na langi ya pembe, makomami na bozinga pe langi ya likolo langi ya mosaka . Bato batelemi ezali na kelasi, awa pembeni mwana mobali a tié écouteur na matoyi a lati elamba ya motane .

awa bazokolakisa biso balata pena liboko ya matoi na yango na bilenge basi

Kisi na carton ya komela na langi ya mosaka mpe langi ya motane mpe makomami na langi ya moyindo.

Sapato eza na langi ya kaki liboso, pembe, pe na motani, eza likolo ya caro eza na langi ya pembe pe na bozinga.

Mama amemi mwana na mokongo mama alati kitambala pe na biloko ya matoyi na tolo alati liputa eza na langi ya mosaka esangani na moyindo pe na parapluie asimbi eza na langi ya bozinga.

Oyo na akomona eza buku buke kotanga buko ya koyeba makambo mpona biso mikolo pe bana esalisaka

Awa ba lakisi biso sapato ya mibali to pe basi oyo tobengi ketch. Na langi ya bozinga, pe na motani, pe na moyindo.

bendele eza na langi ya motane mosaka pe langi ya podo

Ndako ya nzambe ba nzete ya milayi pe matiti na se bongo likolo nango langi ya pondu.

Oyo babengi yango lipela eza na langi ya pondu libanda kasi na kati eza na langi ya motani.

Mannequin ya mwana popi elati elamba ya mibali mbati ya moyindo, pe na eloko ya likolo nango ya molayi na modele ya manto na ekoti nango ya moyindo.

Na balabala lopango ba sali na mazanza pe liboso matiti esili kobota, pembeni ndaku ya likolo na langi ya pondu, bongo pe liboso mwa moke, ndako pe ezali pe na nzete .

Elenge mobali akangi suki ya maboko, alati elamba ya langi ya moyindo pe na maneti. Na nsima na ye motuka na langi ya moyindo, pe na mosusu na langi ya pembe.

Lipapa ya basi na langi ya chokola pe na moyindo na mopanzi kuna ta mbala eza na langi ya mosaka pe nalangi ya motani mbongo esika lipapa ezali eza na langi ya pembe.

Likayabu na sani ya pembe, bongo ba kati matungulu ya langi ya pondu, na pilipili, na pembeni, na langi ya pondu na yango.

Buku eza na langi ya bozinga, langi ya pondu, pe pembe pe langi ya rose na moyindo.

Molakisi avandi mesa ya monene liboso na ye ya pembe pe na langi ya chokola bongo na bana kelasi balati bilamba ya kelasi ya kaki esangani na bozinga.

wenze, bazakotekisa pomme de terre biloko epai na epai matungulu tomate poivon aubergine biloko ya modele nyonso.

Bilamba na langi ya liboso ya moyindo, ya mibale langi ya mosaka, motane pe langi ya bonzinga , sakoche langi ya pembe pe langi ya motane, mosusu chokola na langi ya mbwe .

Nkopo ya molangi batié masanga, pe na molangi ya masanga pembéni, na mopanzi kuna motuka ya langi ya motané pe na mwindo, na mopanzi kuna mosusu kiti. Kiti ya langi ya bozinga, pe na kiti ya langi ya rose, na mopanzi kuna likolo ba nzéte ya milayi.

na balabala motuka ya taxi eza na langi ya pondu bongo pe likolo pembe na mwa mosika nzete ya molayi

batomate eza na langi ya motani bakasa na yango ya likolo eza na langi ya pondu

Na balabala motuka ezokoleka na langi ya mwindu .

Awa nazalikomona bendele ya langi ya lilala bongo na katikati milongo ya langi ya motane.

Awa nazomona ba creyo yaba coulere eza na balangi epai na epai eza na balangi ya kondu eza na balangi ya longundu eza na balangi ya chokola eza na balangi ya moindo eza na balangi ya bwe eza na balangi ya malala eza na balangi ya mosaka eza na balangi ya mozinga

Buku ya kotangisa na langi ya rose, makomami na langi ya bozinga, langi ya mosaka, pe langi ya pondu ya pete, na pembe pe na motani.

Likaku e vandi likolo ya nzete na kati ya zamba . Makasa ya nzete yango eza na langi ya pondu pe likaku e vandi, eza likaku ya monene.

Awa kelasi ya bana balati uniforme eza na langi yakaki pe na moindo molakis, alati ya likolo ya pembe ,pe bongo na se moindo pe sapato ya bozinga na mopanzi kuna porte eza na langi ya bozinga ti komata na likolo.

Ba fololo eza na langi ya pondu pe langi ya motane.

Mpese ya pembe, mpese ya pembe.

Palata biloko ya matoyi ekomo pe lopete.

elenge mwasi alati elamba ya bozinga pe mbati ya langi ya moindo na sapatu ya langi ya moindo

Moto ya bapolisi emine likolo ya matiti etelemi na matiti ya langi ya pondu, bongo pe moto eza na langi ya pembe eza pe ba mwindona yango langi ya bozinga na mopandi ndako pe banzete pembeni.

bana mibale ya kelasi bazotanga liboso na bango tv balati uniforme ya pembe pena moindo

Likolo ya mesa carton na langi ya bozinga. Carton oyo ezalaka na chokolat oyo ba liaka eza na langi ya pembe, langi ya bozinga, pe na langi ya chokolat, na langi ya motane.

Bana ya kelasi bazokokoma na ba buku na bango balati bilamba ya langi ya mosaka pe esangani pe na ya pondu.

Awa na komona motoka, motoka ememaka biso taxi bus. Eza na ĺangi ya pondu. Mbongo na mipanzi na yango, eza na pembe na liboso. Kuna, na komona moto akobenda pusu, ba koya bango pe pembeni.

bilei ekwanga bakati bitene na sani ya pembe bango nyama ya dendo bakati pe bitene bitene na bapravon na kati matungulu pe na pilipili

tata alati elamba ya pembe ekotia moindo pe na mosaka bango gilet alati pe eza na langi ya mosaka na nsima na ye pe balangi epai na epai mosaka pe motani pe langi ya pondu

Loboko esimbi carton ya kisi, kisi na langi ya pembe na se batie ba fruit. Bongo makomami na moyindo, pe na bozinga, na pembeni pe ba kisi misusu. Kisi ya kopesa posa ya kolia bato oyo mposa ya kolia esila bango.

Na bala bala mituka ya taxi na mopanzi ba nzete, bato ba kotambola.

bilanga esili kobota bilanga yango eza na langi ya pondo

na komona bendele bendele oyo eza na langi ya pembe mbongo na mipanzinyangoyo moke mikee langi ya motani kasi na katikati pe langi ya motani

Na balabala, mobali azo tambola a lati elamba na langi ya bozinga ya pete na mapapa ya langi ya pembe pe na moyindo na mopanzi ba portes esili ko kangama, porte ya langi ya motane mosusu ya langi ya pondu ya pete..

Buku eza na langi ya rose, pembe, langi ya pondu ya pete pe na langi ya longondo na langi ya bozinga.

Bileyi tomate carote pe savoka.

Ba beti ndebo ya maboko ba lati ba kaputuka ya penbe batu baza ko tala bango

Mobali azokopakola langi alati kaputula ya bozinga, pe na ya likolo ya pembe azokopakola langi ya lilala pe na pembe.

Tinte ya pembe ba kiti ba latisi bilamba ya pembe mesa pembe ba sani pembe bongo tapi ya se eza na langi ya pondu na kuna na mosika na porte eza na langi ya motani na moto atelemi alati moyindo.

Balabala na motuka ya moindo na bato mibale pembeni.

Bebe alati elamba ya langi ya motani na pembe na kati, bongo batiekitambala ya langi ya bozinga ya pete, mbango bafiniki kitambala eza na langi ya pembe pe na langi ya mbwe, na mopandi na ye porte ya manjanja na elamba batandi likolo ya moindo pe mosusu opembe

Sapato eza na langi ebandi na pembe, moyindo, mbwe, pe moyindo likolo lisusu.

Esika ya kotekisa mafuta ya kopakola pe malasi biloko ya ndenge na ndenge.

Na sani ya mbele nyama, pili pili, pe pondu moke na fufu moke. Molangi eza na mayi pe na coca, milangi misato ya mayi pe na coca, kitambala basili kotcha eza na langi ya motane, pe na langi ya mosaka.

basi balati bilamba ya langi ya bozinga moko ya makasi pe mosusu ya pete basimi basakochi moko ya langi ya motani mosusu ya moindo bakangi pe meche ya moindo pe na motani

Liboke ya mbisi ya mayi batie ba matungulu, ba tomati, batie pe mbuma mibale ya pilipili, ya langi ya motani, makasa yango eza na langi ya pondu.

balabala ya mituka na pembeni eza mutuka ya langi ya pondu na pembeni mwasi atelemi na mobali balati bilamba ya bozinga, moindo pe koti ya bozinga mwasi pe alati Elamba esangani na langi ya rose.

Kisi ya kopakola na nzoto kopo na langi ya pembe makomami na landi ya bozinga pe mofunuko na langi ya bozinga pe elamba na mopanzi na langi ya motani pe pembe na se langi ya bozinga pe pembe.

Motuka ya pembe esili ko telema moto ako bimisa eloko na kati, alati mbati ya langi ya motani, likolo langi ya rose m,pembeni na ye terrasse.

Ndako ya molai bapakolami langi ya motani na mopanzi yango langi ya mosaka bongo bato batelemi mine mwasi pe mibali misato mwoko alati bozinga mosusu alati moyindo mosusu alati moyindo pe na eleko ya likolo ya bozinga esangani na motani.

moteki bilei eza kotekisa legume naa komona tomate naa komona ba concombe naa komona basolo biloko ya kole epai na epai eza na kati ya baparke eza na langi ya bozinga langi langi ya longondo bakiti pembeni langi ya motani

Na kati ya alimentation jus na langi ya motane, pe na langi ya mosaka, pe na langi ya pondu, na pembe. Jus esalemi na manga, mosusu esalemi na mandarine.

kisi ya komela na carton eza na langi ya mosaka pe motane pembe pe makomami na moindo

Esika batekisaka biloko ya matoi ya kingo pe na ya loboko

Bazo lakisa biso ndaku pe ya pembe ya molai ya kitoko, nase nango nazomona motuka ya langi ya langi ya pondo mpona kopanza na komona nzete ya molai.

Ngando efongoli monoko monene, ndeke pe epusani elingi ekota na na kati ya monoko ya ngando.

Logo eza na langi ya mbwe, eza na langi ya bozinga, eza na langi ya motani, pe na pembe.

Lopango ya molayi eza na langi ya lilala bongo na mwa mosika nzete pe na motuka ya moyindo na moto alati elamba ya pembe na se moyindo.

ndako na langi ya pembe banzete na mokanzi mpongo pembeni ekiko ya molai ya langi ya pembe

Awa namoni mibali mibale bako sala karate, bongo ya liboso alati elamba ya likolo ya pembe ya se langi ya bozinga. Mosusu alati pembe, bongo esika bako sala karate eza na langi ya bozinga, pe na langi ya motane. Batu pembeni basili ko telema, ba kiti nioso eza obele na langi ya pondu.

Sapatu ya bilenge basi, sapatu ya likolo na langi ya moyindo esili ko telema likolo ya mesa ya langi ya pembe.

Esika basalaka suki ya bilenge basi pe ba mama mpaske eza na langi ya motani, mbongo ba karo ya pembe biloko efai na epai na kati.

Awa na nazomona ndako ya monene ya etage eza nanu chantier bazokotonga mana mo esika magau mpe eza na kati ya lopango

Bana mike ya kelasi bazo ko kanga foto, misusu ba matisi maboko likolo misusu ba kotala na se ba simbi na milangi na bango ya mayi.

Awa tozomona mbuma oyo babengi na kombo ya paipai basi bakati yango mbala mibale eza likolo ya likasa ya litabe likasi eza na lange ya pondu, paipai eza na lange ya mosaka.

Armoireya libaya esalemi pe na mabende ya langi ya moindo

Bilanga, pe na mopanzi kuna ba nzete ya milai nyonso eza na langi ya pondu.

Mesa na milangi mitano ya masanga na nguba mobesu pembeni pe na ba verre mibale bongo na mopanzi kuna sani ya langi ya mosaka likolo ya mesa ya libaya.

Wana azomona materiele ya construction oyo ba bengi ya liboso oyo eza na langi ya motane, ba bengi yamgo pau oyo mibale lande yango ba bengi yango ya kozwire eza likolo ya nsima.

Mwasi alati triko ya langi ya pembe na bozinga moke, na loboko alati ngonga asimbi sakoshi ya langi ya motani alati sapato ya langi ya moindo pe na pembe, ndako esika ya telemi liboso na ye eza na langi ya pembe.

Ba kiti mibale likolo ya matiti langi ya pondu ba kiti eza n'a langi ya longondo pe langi ya lilala

Sapato ya mibale eza likolo ya mesa ya pembe. Bongo sapato eza na langi ya moyindo na singa ya ko kanga pe ya moyindo.

Awa bazo kolakisa biso babengi chenete ya kingo to palata ya kolata na kingo

Awa nakomona population bamwa bavandi mibali batelemi na mopanzi kuna mutuka eza na langi ya ya pondu na pembe bango batelemi bakozela transport pote bakende na wenze kotekisa.

Savoka bakati biteni mibale eza na langi ya pondu na kati eza na langi ya mosaka pe mokokoli eza na langi ya chokola.

nkoba ya pembe na kati ya mai pe na banzete esila kobota na se ya mai yango pe eza na langi ya pondo

Camion ya langi ya pembe, na nsima bozinga. Mobali atelemi pembeni esika ba ko bwaka fulu, fulu oyo ba longolaka na ba ndako nyonso bongo bazwa ndenge ya komema ngo esika moko ba zikisa yango.

Logo oyo eza na langi ya pembe na bozinga pe na mwa motani moke.

Oyo na omoni eza kisi kisi ya banyama kisi ya banyama nyama libomo eza na kati ya carton carton yango ezali na langi ya mosaka mbongo ekomameli yango ekomameli na motani mbongo na pembe pe eza na kati pe na se na yango eza pe na moindo

oyo ezalikisi kisiya komela elikisi a komela ntango moto akobela

Camion ya monene ya motani, makomami na pembe, na se nzete esili kolala nzete ya moke, na mopanzi nzete ya molai, na mopanzi kuna ndako.

Kisi na carton na langi ya mosaka, pembe, moyindo, pe motane.

Elenge mwasi alati elamba ya langi ya rose, ba kangi ye suki ya meche ya kolala ya kitoko aza mwasi ya pembe.

Banzete ekoli, ebimisi ba fololo na mopanzi kuna eza na langi ya pondu bongo ba fololo eza na langi ya motane, bongo na sima kuna ndako cloture logo yango eza na langi ya rose.

buku eza na langi ya bozinga na se eza na langi ya pondo makomami na pembe na bandamu ndambu ya motani

kiti ya langi ya bozinga gusin langi ya pembe motani pe langi ya pondu mosusu langi ya moindo pe na langi ya mbwe bato balati moko alati langi ya bozinga mosusu alati ya moindo pe na mbwe

Awa namoni esika ba tekisaka biloko ya kosalela na ba ndaku, kotonga pe kosala makambo mosusu ba sete pe na ba vise.

Bilei mbala, soso, maki ya ko tokisa ba kati biteni mibale, batie seleri likolo na langi ya pondu, pe loso na mopanzi na sani nango na sani ya mbele ya pembe.

Bileyi lipa batie nyama na kati na ba salade, na ba tomate, pe matungulu, na mbala ya ko kalinga pembeni, mpe na jus pembeni.

Na kati ya stade, tapis ya mopanzi oyo eza langi ya motane, ya pembeni eza na langi ya pondu . Babeti ndembo ba lati bilamba ya langi ya pembe na se moyindo .

sapato eza na langi ya kaki likolo ya kitambala eza na langi ya mbwe pe na mwindo

Fololo na langi ya pondu pe penbeni na langi ya lilala pee penbe.

bembele eza na langi ya pembe pe motani

Lopango ba kangi yango na mabende ya kanga moyibi na mopanzi kuna ndako, ndako ya langi ya pembe pe matiti esili ko kola na libanda nango pe matiti.

Bileyi lipa basili ko tsha fromage, pe batie ba matungulu, na ba tomati, batie bongo pe na biloko mosusu esengeli.

Awa naomana motuka bala Kisi biso motuka na kati moteur nango, ndenge ezali na kati, bongo motuka yango eza na langi ya pondu.

Awa nakomona eza buku mboke ya kotanga a kotanga ya koyekolisa bana biloko epai na epai eza na balangi kilikili na komona langi ya mosaka boongo makomameli ezali obele langi ya bozinga bongo na se oyo tobengi longondo

Nayai komona papa na bana mwana ya mwasi bakangiye suke ya mobali bakati suke balati bilanba na likolo ya pembe bongo na se yango komona oyo alati Lupe ya langi ya bwee mosusu alati ya motane

Buku eza na langi ya mosaka bozinga pembe pe na langi ya rose pe na motane na moyindo pembeni.

Piano ya kobeta miziki, na langi ya pembe pe na langi ya moyindo.

Kisi ya komela eza na langi ya motane makomami pembe pe bozinga na moyindo na se langi ya mosaka

Ba tata mibale ba telemi ba kosolola ba lati ya liboso alati elamba ya bankosi ya langi ya bozinga. Ba lati pe ba cache nez, ba telemi pembeni ya ba nzete ya milayi, ya langi ya pondu.

Awa ba lakisi biso motuka ya monene oyo to bengaka camion na langi ya pembe pe na langi ya motani, na sima n'ango pe ba nzete ya milayi na langi ya pondu .

Nzete ya milayi na langi ya pondu.

Awa namoni balakisi biso bendela eza nalangi ya pembe na ya motane nde yango tozomona awa

Logo na langi ya moyindo na se, pe langi ya pondu kasi pondu ya pete, makomami na langi ya bozinga.

Ba polisi ya misato ya kotandola balati ekoti ya langi ya moindo, balati piba cachne ,balati ba shemise ya langi ya lozinga ya peke pantalo pi na sapato ya langi ya moindo na nsima ya ndako epakalami na langi ya pembe pila nzeke na mapanzi.

basi misato, mibale bafandi na kati ya liziba bazotoka mai, mosusu bai na mopanzi pe banzete ya milai pembeni

Awa nakomona foto ya mama, amemi bebe na ye, bongo atie parpluis na ye ya bozinga na mokongo po ete mwana asila kopola na mbula te to moyi, azobatela mwana na ye po ete moyi ebeta ye te, ye mpe mama alati elamba eza na ba langi ya epai na epai nazomona langi ya shokola, bongo nazomona pe mua lilala na kati.

Awa nazakomona eza buku bokea kotangisa moto nyonso dana mike to pe mokolo alingi ami epelisa na mwa bahistware epai na epai okoki pe kotanga ama

kisi ya komela eza na langi ya pondu langi ya longondo pembe pe makomami na moindo pe na langi ya pondu ya pete

Balabala ya mituka ya mibale ya liboso eza na langi ya pondu pe pembe ya nsima eza ya mwindu na mopandi baparasole bazokotekisa pe na komona ndako ya ligablo ya moke eza na langi ya mosaka mbongo ndako pe kuna na nsima baokotonga na nzete pene pene.

na balabala mituka ya taxi mibale eza na langi ya pondu pe na pembe na mopanzi banzete ya milai ya langi ya pondu

Ba kopo ya ba jus ya manjanja, eza na kati ya nanasi, bitabe, pe matunda pe na pomme.

Bileyi soso ya kotumba, tomate pembeni, pe mbala ya ko kalingama, na pembeni ma mwa sauce ya pembeni, pe na ketchup pembeni pona kotia yango na kati ya mbala.

Awa na komona bisi ya sika bakiti na yango eza nano na basashina yango bomo bakiti yamona komona eza na langi ya bozinga pe likolo na motu eza na langi ya mosaka

Buku eza na langi ya rose, pembe, moyindo, bozinga, pe na mosaka.

Ndako na langi ya pembe na se langi ya pondu bongo na bafenetre batie balogo ya langi ya pembe pe na bozinga.

elenge mwasi bakangi suki ya maboko alati manete pe alati elamba ya pembe

Motuka ya minene ya bus ya monene tobengi cwaster, na langi ya pembe pe na langi ya pondu. Bato bao komata na taxi wana ete ba kende, na mopanzi kuna ba nzete milayi na langi ya pondu.

babeti bale balati bilamba ya langi ya mosaka mosusu alati elamba ya langi ya moyindo mosusu alati yalangi ya motani pena moindo

Bana ya kelasi pena molakisi liboso bana ya kelasi balati elamba ya likolo langi ya bozinga, pe na se moindo ba misusu balatikaki molakisi pe alatikaki bango kelasi eza na langiymosaka, liboso n yango bendele na komona eza na langi ya motani, eza na langi ya mosaka pe na ya pondo.

Ba beti ndembo ya maboko alati bilamba ya bozinga, pe na mosusu alati ya langi ya pondu, pe na kaputula ya bozinga, na nsima na bango nzete ya monene, ba kobeta ndembo ya loboko.

Mobali na kati kati ya libulu ya mayi azopepa mayi bongo na mopanzi matiti esili kotonda.

Mwana moke asimbi balon na langi ya pembe pe moyindo alati bilamba ya langi ya bozinga pembe pe motane na kati pe langi ya pondu.

Ndako eza na langi ya mosaka mbongona se langi ya motani, pe langi ya bwe na bafenetre langi ya chokola, bongo manjanja ya likolo pe langi ya chokola.

Na kati ya zamba ba nzete ya milayi nzete ya ko katana elali na se, ngando elali likolo nango ngando yango na langi ya pembe.

Awa nazomona mai, mai mipanzi nango ba nzete, ba nzete eza na langi ya pondu, bongo elenge mwasi aza na kati akosukola na mai.

wana a komona camion camion na sima yango na omwa banzete ya milai mbongo camion yango eza na langi ya pembe ebongo na mipanzi na se na yango eza moindo mbango na mopanzi na ekoma milina yango eza na langi ya motani

Bala bala na mopanzi wenze ya bileyi bongo ndako pembeni langi ya bozinga bus ya transport eza na langi ya pembe pe langi ya pondu.

babeti bale na terrain eza na langi ya pandu balati motani pe molakisi pe pe alati alati moindo

Kiti, na langi ya motani, pe na langi ya mbwe. Mobali anguzami, alati elamba ya langi ya bozinga, pe likolo langi ya mosaka.

Elenge mwasi avandi na kiti ya motani alati elamba ya moyindo akangi pe meche asimbi molangi ya masanga.

mamaa komona ndako etage ya pembe etage ya pembe na bafenetre ebele na sena monaa komona mire kasi elangi yango eza kolakisa ma malamu te bomona esika mosusu na likolo likolo ya mire eza na langi ya motani bomona senaya koyeba te soki eza nindo topeshi okola

Ndako ya molai na langi ya pembe, langi ya mosaka, mpe na se langi langi ya pondu.

Ndako ya likolo epakolami langi ya pembe, bongo porte epakolami langi ya longondo. Libanda nango ezali bala bala kaka ya mabele.

Ndako ya molayi ba pakoli langi ya mosaka likolo, tiii na se. Pembeni nzete na langi ya pondu, pe bala bala eza ya bala bala ya mabanga pe na mabele.

nzete na langi ya pondo na kati ya pase n yango mire bapakoli langi ya pembe

Sani ya pembe eza na nyama ya ngulu bakati pe na kati dongo-dongo bongo na pilipili pembeni.

Lopangu portail eza na langi ya moyindo ndako epakalami na langi ya pembe pe na mopanzi mopanzi moyindo na bavase eza na langi ya chokola pe bafololo esili kobima.

kiti mibale pe mesa ya libaya kiti eza na langi ya rose na pembe pe na bozinga mosusu eza na langi ya motani pe na moindo likolo na komona langi ya mosaka pe pembe pe motani

Lipapa ya langi ya moyindo pe motani na nsima kitambala ya pembe.

Robe eza na langi ya pondu bozinga pe motani na kati likolo ya tapis ya motani pe pembe.

Ndako na langi ya pembe pe banzete ya milai pembeni bongo pe fololo na mopandi ya ndako eza na langi ya pondu

wana akomona motuku esali aksida epanzani mabe medini na kati ya libulu

Bilenge basi balati bilamba ya langi ya motane pe moyindo pe na se na bango langi ya bozinga ya pete bakangi pe suki ya meche.

Sabato na langi ya bozinga, pembe, mpe na moyindo.

Kisi ya komela eza na langi ya pondu, eza na langi ya mosaka, eza na langi ya motane, pe na langi ya pembe.

Motuka na langi ya mbwe, e pesi mokongo na pneu na mbwe ya sima na langi ya moyindo, eza na kati ya garage ya ndaku na bango .

Naakomona mobali mobali aza na telefone alati koti mbomo alati shemise ya bozinga, bomo akoloba na telefone ase namo naakomona bantaba na komona motuka metuka ya motani, bomokuna na mosika naa komona pe motuka mosusu kasi ekolakisama malamu te kasi yango pe naakomona meti aza ya moindo.

Bwato na kati ya mayi bato misato ba kokende na mupanzi kuna bwato moko pe na moto moko na mupanzi kuna matiti na langi ya pondu.

keche batia yango likolo ya carro eza na langi ya motani

Kiti esalemi na kekele eza na langi moko eza na langi ya chokolat, kitambala batshe likolo eza na langi ya pondu, tapi pe na langi ya pondu, mosusu eza na langi ya mbwe, pe na ba coussin ya pembe, pe ba coussin mosusu ya langi ya mbwe.

Bato ya makasi na kati ya sale ya sport, mwa langi ya lilala pe ya pemde, oyo a vandelaki moyindo a kangi moboko, aza mabuko minene ya makasi, na misusu pe na sima baza makasi, baza makasi .

Chantier ya monene ba lingi ba tonga ndako esili ko bongisama po ete ba matisa oyo to bengaka ba blok. Na mopanzi kuna ba nzete, pe ba ndako, na langi ya motane pe na mosaka.

Matiti pe na mopanzi ndako ya langi ya pembe likolo nango langi ya motani.

Awa namoni bazo ko lakisa biso ekeko, ekeko ya mama marie. Bongo na mipanzi nango ba nzete ba nzete mibale na langi ya pondu, na nsima kuna likolo nazo komona ndako ya molayi ya matala tala na langi ya bozinga.

Balabala, mure ya ndako eza na langi ya pembe, pe na ndako langi ya pembe, mutu aza na mosika azokotambola.

Na kati ya stade bato ba tondi balati ba langi epai na epai ba kiti ya langi ya motane, namoni balati bilamba ya motane ekoti ya motane, mosusu balati bilamba y bozinga, ekoti ya bozinga mosusu balati bilamba ya pembe, mosusu balati ya moyindo.

Logo oyo eza na langi ya pembe makomami eza na langi ya pondu pe na motane.

Batandi bamatungolo na ayi na se na wenze.

Sani ya mbele batie mbisi ya pepe supu, matungulu, poivron ba kati mike mike likolo ya sani mosusu ya moyindo.

awa nazakomona apartemant ya molai eza na langi ya pembe kasi na se naa komona mwa molili niti moindo

Mobali avandi na nse, pembeni na ye mai, alati mapapa ya moindo na pembe, pantalon na langi ya mbwe, shemise na langi ya mosaka, asimbi telefone na loboko, alati pe mayaka na loboko.

Bendele na langi ya bozinga, mosaka, motane, moyindo pe pembe.

Mwana moke alati elamba ya langi ya pondu, mbongo sapato alati eza na langi ya motani, mbongo mopanzi na ye kiti eza na langi ya bozinga.

Awa bazolakisa kisi eza na molangi makomami ekomami na mwindu awa molangi eza na langi ya chokola

bendele na langi ya motani pembe pe bozinga

Nkongo eza na se eza na lange ya motane.

Na méssa batié kitambala ya moyindo, makemba ya ko kalinga na sani ya pembé ya mopanzi safu yango mpe na sani ya pembé batié pe kitambala ya liputa na langi ya rose, pembé, pe na langi ya mosaka na mwa moyindo.

mashine eza na langi ya mosaka pe moindo

na namo na nzete na makasa yango nzete eboti nazomona na bilanga soki pe masango soki mpe nzete bitabe

Ba ya makasi na kati ya sale ya sport moko alati moyindo moyindo mosusu alati moyindo pe motani mosusu alati langi ya mbwe pe na moyindo balati ba langi epaie na epai.

Ba tandi majanja oyo e sungaka po ete soki moto a tongi ndako, a sila ko kanga likolo wana po ete moyi pe mbula e nokela ye te .

Sapato ya basi na langi ya longondo, likolo bele moko likolo ya nsima bapakoli langi ya pembe.

awa nakomona papa to pe avocat alati elamba ya motani esangani na moyindo pembe bongo na mopanzi eza na langi ya pondu ya mosaka pe ya motani bongo ekoti nango eza na langi ya moyindo pe na langi ya mosaka.

Nakomona ba voie monene, nakomona mituka epai na epai, nakomona ba taxi, nakomona mituka ya bato personel, na sima yango mpe na komona camion esilisi kotia biloko na kati, yango pe eza na balabala.

Sani ya pembe na bileyi dongo dongo, crevette, pe na mbisi ya la mer ya ko kalinga.

Tata sango ako tanga liloba alati elamba na bango ya molayi na langi ya moyindo, pe likolo langi ya longondo esangami na mwa na mwa langi ya mosaka. Aza na kati ya cimetiere esika ba kundelaka bato basili kowa.

Bendele na langi ya motane, langi ya bozinga, pe na pembe.

Ba kiti ya kotia na salon esili ko salema na mabende. Eza na langi ya motani, pe na pembe, na ba coussin nango motani, pe mosusu pembe, na motani.

mwana yakelasi aza kotanga buku ate buku na ye likolo ya mesa asimbi crayon na loboko alati uniforme ,eza na langi ya chokola.

Awa nazomona bana ya basi baza kobeta baskete, bilamba balati na se, balati sapato eza ya motane, bongo shosete ya pembe, ebungo elamba ya likolo eza na langi ya pondu, esangani na mosaka, ba kobeta baskete.

Oyo ezakisi ya kotia ina zolo soko oza na grippe poya efungola yo zolo malamu ezali ya kotia na zolo ezali molango ya pembe mbongo bakomeli yango ezali na langi ya bozinga bomo mafunikuna yango ezali na langi ya ross

Mwana muasi zolo, alati eloko ya litoyi na zolo.

Bilenge basi ba ko kanga photo misatu pe na mobali moko . Ba kangi ba mèches, moko a lati elamba ya liputa na langi ya motane, langi pe ya bozinga, pe na pembe, mosusu a lati elamba likolo langi ya bozinga .

kiti ya langi ya chokola na nsima porte eza na langi ya pembe pe na motani

Camion ya langi ya pembe.

Mayaka ya kolata na kingo mpe na loboko.

Logo eza na langi ya pembe makomami na mwindu pe na bozinga, likolo eza na langi ya pondu na mopanzi eza na langi ya chokola.

Awa naza komona oyo ba bengi masanga ya komela kasi soko omeli malamu te oko kweya na se, ba kiti eza ya pembe, ya motane, bomgo pe milangi ezali langi ya pondu.

awa naokomona mapapa to pe basabato ya bilingi basi ano oiaza malambi ya to tobengi bage ya esili kotelema ekolo ya kitambaa ya mpembe na seno mwa moingo

Awa nakomona ndako ya etage bongo makapako yango to pe peinture nakomona eza peinture ya mosaka kasi makasi te.

Mobali atelemi pembeni ya zamba pe banzete mbongoye alati elamba mosaka, likolo mbongo na se alati matiti.

Logo na langi ya pembe pe motane.

Ba tata mitano balati balangi epai na epai langi ya bozinga na moyindo mosusu kaki na langi ya pondu mosusu bozinga pembe pe moyindo mosusu pe likolo bozinga pe na moyindo .

awa tozomona baekipe ba jueur basilisi kobeta ya bango bale bamo batelemi na ba esikale bamo nyonso mokomoya balaki bilamba ya botane bamo nyonso na nsima mpuna ya na oyo alati moindo likolo tina se mosu alati ya pembe na jinsi na iboso pe lokola

Mafuta ya kopakola na nzoto soki ezwi mikakatano ya mpasi eza malangi ya bozinga makomami na motani pe na mopanzi langi ya mosaka

awa na komona motuka ya motuka ya ndeni ya bozinga mongo likolo nango aza yango dekolo ya kitambala oy eza malangi ya o tobengi rose etelemi na katikati ya balabala

Kopo ya pembe pe mesa ya langi ya bozenga.

Awa nazokomona balakisi baza na réunion baakoyoka oyo akolebisa bango mpona bana yakelasi mpona etangiseli te namwana balakisi babandi baakolanda

Ndako epakolami na langi ya pembe bongo jardin eza na langi ya pondu.

Buku eza na langi ya motani, makomami langi ya mosaka, na kati rose pe mosaka pe motani, pe bozinga pe longondo.

Sapato ya pembe pe na likolo langi ya mbwe bongo na mike mike nango langi ya motani.

canion ya monene ya lange ya mosaka ya mopanzi banzete ya milai pe lopango bomgo liboso yango mai

motuka ya police na langi ya moindo ,makomami na pembe na mopanzi langi ya pondu, langi ya mosaka pe na langi ya motani na sima yango banzete ya milai.

Awa na lopango na zo ko mona mituka mibale ya pembe pe ya moyindo pe langi esili ko pakolama na ndaku wana. Eza ba langi ya epayi na bipayi, nako mona langi ya bozinga, langi ya lilala, langi ya pembe.

Banzete ya milayi na langi ya pondu

Awa mboka ya matiti liboso mwasi alati liputa na elamba ya pembe na anangi epayi na epayi ndakona sima ndako na ekolo majanja na sima ya ndako ba nzete ya milayi.

buku eza na langi ya pondu eza na langi ya mosaka eza na langi ya motane eza pe na langi ya pembe pe na bozinga.

komona logo eza na langi ya motane, pembe pe bozinga na pembe na katikati

Lopango monene ya kitoko epakolami langi ya bege, pe na moyindo, na ba nzete ya mikuse na langi ya pondu, na kati pe na lopango nzete ya molayi na langi pe ya pondu.

Awa na komona eza mashine mashine babengi balansi oyo eza ya komeka bakilo ya biloko oyo esengeli po ete bamekela wana

Ba zete ya milai eza na langi ya pondo pe bafui oi esili kobima fui babengi yango na nkombo ya pakapaka eza na langi ya lilala.

na lopangu bilanga ebandi kobota na mopanzi kuna bandako ya manjanja na kuna mwa mosika ndako ya se bongo banzete mibale ya minene eza likolo ya ndako ya manjanja

ndako ya etage ya langi ya bozinga pembe motani mosaka pe langi ya pondo libanda yango moto pe etelemi libanda

Elenge mwasi alati jupe ya langi ya lilala likolo langi ya pembe asimbi sache ya langi ya moyindo na loboko asimbi eloko azo kolia pembeni ya motuka ya langi ya mbwe.

Mapapa ya bana mike na langi ya longondo, langi ya motani, pe na langi ya mosaka.

Molangi ya vino pe na kopo ya molangi ya ko melisa vino likolo ya mesa ya libanga. Libanga yango eza na langi ya pembe, pe na mwa ba langi ya mike mike ya mbwe.

sakoshi ya bana ya kelasi eza na langi ya bozinga pembe pe bozinga ya pete na motane

akomona bakomi yaka ya komona yaka omona ! yaka omona .batekisaka biloko epai na epai nde batie pankarte na bango balobi ete yaka !yaka komona

Awa naza komona bazo lakisa biso makemba ya ko kalinga, oyo bakati mike mike ba tiango likolo ya serviete.

Mwasi, asili ko kangisa suki ya meshe ya kolala. Bongo alati elamba ya langi ya motani. Makomi ya pembe.

kisi ya komela kisi ya kosukosu

mayaka ya kingo na langi ya longondo mpena ya matoi mpena ya loboko

Bilenge basi mibale ba kangi soki ya meche na langi ya longondo, moko alati elamba ya moyindo, mosusu alati elamba eza na langi ya langi ya motani, langi ya pondu, moyindo, pembe, pe na langi ya mbwe na kati.

Awa nazokomona babeti ya ndembo ya makolo bazo kobeta footbol bamisusu balati pembe na motane na pembe na katikati soso balati moindu motanie nyonso wana

Awa nazo komona tableau na kitoko batie bilenge basi lisusu alati kitamba ya pembe mosu alati ya bozinga mosusu alati lange ya pondu mbongo na se alati ya motani

Loboko esimbi sapato ya bana. Sapato yango eza na langi ya mosaka, ya lilala, moyindo pe na se pembe.

Awa nazomona logo ya Maybel line new york, eza na langi ya moindo, bongo na mipanzi na yango eza na ba langi ya bozinga.

Kisi ya kotia na matoi carton eza na langi ya pembe eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pondu ya pete

Buku na langi ya chocolat, pe bege, na makomami na pembe, pe langi ya bozinga, ya kotangisa bana koyeba math.

Ndako eza na langi ya pembe ba fenetre langi ya chokola.

Camion ya munene na langi ya pembe.

Mafuta ya kopakola na loposo.

Bendele na langi ya pembe mpe motani.

Na balabala ya motuka ya langi ya bozinga pe pembe pe motane, bongo na nsima jeep ya moyindo na sima kuna camion ya langi ya mosaka ba ndaku ya milayi ya langi ya pembe, nzete na kati kati ya ba ndaku wana ya molayi .

Na kati ya ebale bwato mibale na langi ya pembe pe langi ya bozinga likolo nango bendele na langi ya pondu mosaka pe motane na mopandi nzete ya molayi.

Nzela ya engunduka esika elekaka, bongo na mipanzi mibale ba nzete pe matiti na langi ya pondu.

Awa nazomona couple, mobali pe mwasi, bafandi na salon, bakangi obele foto na bango kitoko.

lipapa likolo ya carro eza na langi ya bozinga pe na pembe kasi lipapa eza na langi ya moindo pe na langi ya mbwe

Sapato likolo ya tapis ya langi ya moyindo, pe na beige. Sapato na langi ya pembe, pe na langi ya motani, na ba singa na langi ya pembe.

awa komona nzete nzete eza na langi ya pondu bongo esili kobimisa bafui yango na komona eza move nao komona mgo neti basafue nzete asafu

Sapato ya bana eza na langi ya rose, bongo na se langi ya pembe esili kotelemela na mesa ya pembe.

carton ya sabuni eza na langi ya pembe langi ya pondu langi ya motani makomami na langi ya moindo

Sabuni eza na langi ya pembe makomami na bozinga pe na langi ya pondu.

logo na langi ya pembe pe na langi ya mbwe na langi ya mosaka

Esika ya bisano, na mopanzi ya nzete batu ba telemi , nzete na langi ya pondu, bongo esika ya bisano ya ko beta ping-pong na langi ya bozinga pe na pembe .

Awa nakomona lipapa, lipapa ya elenge mwasi eza na langi ya rose.

Ndako ya manjanja ya liboso matiti ya langi ya pondu na sima yango banzete ya milayi

Ekeko elati maneti bongo na nsima mokongo bapakoli langi ya pembe pe na langi ya mosaka na pembeni pembeni na nsima ba nzete ya milai na langi ya pondu.

Ndeke esili kotelema na nzete pe liboso nango nyonso mayi.

Mbeto ya monene, eza na langi ya chokola, pembe. Pe na armoir na ngo pembeni.

Bato batondi na kati ya engunduka bamisusu baza libanda.

Eza n'a langi ya pembe makomami na langi ya bozinga pe langi ya lilala na langi ya pondu.

Awa alaa komona mbalaba bato ya lolenge nyonso bala kotambola mitokake kotambola moto na moto azokene na nzela na ye to esengeli

Awa naakomona ndako ya molai ndako osi kopapola molange ya konduktu pembe, bato baa kotambola na mbala-mbala.

Bilei loso, na nyama ya sauce, nyama ya ngombe, bongo ba tié yango na sani ya langi ya lilala .

Bendele na langi ya motani, pe langi ya bozinga, na kati langi ya pondu mpe na langi ya mosaka.

A na komona nakomona camion ya pembe ya monene nase yango mwindo eza pembeni ya banzete camion ya monene bongo na mwa pembeni wana na moni molangi ya motani ese neti eleki mwa neti mwa nani moke wa

Awa baza komoni elengi mwansi eaa na suki ya mohindu atier elamba ya kangi ya bozenga Azo seka

Logo eza na langi ya moindo na kobandela pe na kati pembe makomami na langi ya pondu na kati langi ya mosaka pe moindo pe motani.

Likolo ya sac, ba tandi mipiku ya mbila na langi ya motane, pe na moyindo .

Mituka ya taxi etelemi na molongo na mopanzi terrase eza na mayi ya mosoto pe na na mosoto na kati, ba taxi yango eza na langi ya pembe pe na langi ya pondu.

Awa nazalikomona cosmétiques ESI batekaka ba mafuta ya KO pakola ya suki, malasi pe biloko epayi na epayi.

Awa naomona mobali alati triqoe ya moindo na pantawa ya pembe ekomami mpe na pembe n lipapa ya pembe na autexamanete na likolo ya mesalibaamesa ya libaya eza neti jone

Na kati ya lopango, kiti na langi ya pondu bongo ndako na mopanzi e pakolami langi ya pembe, na porte ya libaya bongo fenetre n'ango, basili ko kang'ango na mabend .

Moto etelemi, pembeni ya ba nzete na zamba. Bongo moto eza na langi ya bozinga. Makomami, ekomami na langi ya mosaka.

Ndako na langi ya mosaka, pe langi ya bozinga bato balati langi ya bozinga, pe ya motani, pe ya mosaka pe pembe.

Awa namoni balakisi biso elenge mwasi akangi suki ya meshe mbango ya mobali alati ekoti ya langi ya motani elamba alati eza na langi misato ya bozinga ya pembe pe ya mosaka mbango mopanzi na ye alati elamba ya liputa na mayaka na kingo na biloko ya matoi

awa na komona bibenge mibali bakobeta oyo g oyo babengi vole boll bakobeta na moni bakambo to na bango eza kozinga bongo na liboso yango langi ya mosaka baza na kati ya stade

Ndako ya pembe ya molayi porte nango eza ya milangi pe likolo atie milangi. Pe lisusu na mopanzi fololo esili kobota na mopanzi, mosusu nkombo pembeni ya porte.

Mobali aza kotindika bulu yeké atié ba bidon ya mayi na kati asili ko wuta kotoka. Ba bidon yango na langi ya mosaka, mosusu langi ya rose, bongo ye alati kaputula ya langi ya moyindo pe ya likolo langi ya pondo liboso na ye ndako ya manzaza, pe na ba nzéte ya milayi.

Fololo na langi ya motani mpe makasa na langi ya pondo.

Mpepo na langi ya pembe, makomami na langi ya bozinga. Esili ko telema na esika nango etelemaka, po ete ezwa ndenge ya ko kende.

Basoda bafandi likolo ya motuka, bango nyonso balati bikoti ya lange ya pondu, pe na bilamba na lange ya pondu, na basapatu lange ya moindo.

awa nazakomona drapon oyo eza na langi ya esika nyonso ezali ya motani mpona katikati langi ya pondo

Awa nazali komona eza na stock esike ya kobomba biloko soki ekomi ebele na alimitation naa komonana tie stok ya kobomba basanga-suka vie oyo babengi koka

Awa nakomi na magasin, magasin oyo batekisaka litangami bilo eletamaka na kingo eletamala na maboko na misapi pe na matoyi.

Babeti bale bazal na kati ya stade moko balati bilamba kobanda likolo tina shosete langi ya mosaka, amisusu balati ya pembe ebongwi milongo nango langi ya bozinga pe na makolo nango langi ya motani pe basapato ya pembe, mosusu ya moini.

Misapi moko elati lopete moko, mosusu elati mibale mosusu elati moko.

Sabuni ya kosukola bilamba na langi ya mosaka.

Buku na langi ya rose, langi ya pembe, ya motani, pe na moyindo ya kotangisa bana.

Motuka eza na langi ya pembe na mopanzi bacarton eza na langi ya mosaka pe ndako eza na langi ya pembe

Ekeko esika etelemi bapakoli langi ya pembe pe na langi ya mosaka na pembeni pembeni.

bato baye kotoka mayi na liziba pe basimbi babido moko asimbi bido mibale bongo mosusu na pusu aye na babido misato nyonso eza na langi ya mosaka

non a komona bato banga kosala sporee kosala spore azomona basi basi balati moindo kauto ya moindu likolo motani na nse cesapapi ya pembela mosusu balaki ya moindo molakisi pe ya alati ya ye pe chokola

Balabala pe mituka ya liboso eza na langi ya mbwe mosusu ya kolanda langi ya motani makomami na langi ya pembe mosusu kuna langi ya pondu pe pembe ba nzete pe na mopanzi.

Mwasi akangi suki ya kongumbama, halati elamba ya pembe.

Balabala ya monene na kati ya lopango ndako ya monene ya molai libanda batie pancarte eza na langi ya pembe, makomami eza na langi ya bozinga, pe motani na mopandi porta eza ya pembe pe na likolo kuna pankarte mosusu eza na pembe eza na bozinga pe eza na langi ya pondo.

Awa namoni balakisi biso eza poto poto ya komela namoni ezali ya masangu babakisi biloko mosusu emonani eza malamu penza

Balabala motuka ya langi ya rozinga na mopanzi camion ya monene na langi ya pondu, pe likolo pankate eza na langi ya mosaka ,makomami moindo, pe na motani na kati na mopanzi awa moto ya moto pe pembeni na ye zamba.

Bendele eza na langi ya pembe, motani, bozinga, pe mosaka, ba minzoto na langi ya pembe.

Logo, eza na langi ya motani, pembe pe bozinga. Makomami eza na langi ya moindo.

Lopango ya mazanza, ndaku ya likolo na langi ya pembe kati kati langi ya mbwe, na kati ya lopango ba nzete na langi ya pondu.

nzete ya manga eza na langi ya pondu bongo bamanga pe ebimi na langi ya longondo na se matiti na langi ya pondu

Kiti likolo ya peluze na langi ya pondu ba kiti langi ya pembe pe moyindo na mesa ya libaya.

Awa nokomona koba koba na bana Naye aza na bana sambo bango wana mpe bakotambola

Lopango epakolami na langi ya pembe

Oyo ba bengi frooy kasi kombo nango ezali tongen eza na langi ya motani, na kati na libanda eza na langi ya lilala.

Awa nazomona lipapa, lipapa ya pembe eza lipapa ya pembe.

Awa bakosala karate, moko alati pembe pe na mokaba ya moyindo mosusu alati bozinga pena na mbati ya pembe pe na mokaba ya moyindo bato bavandi pembeni na se na bango langi ya mosaka, pe na rose.

bana komona buku mbuku ya banyama ema buku ya banyama kwetelakisa biso koyiba banyama yama 2enge otwuch

Aiwa ba lakisi biso nzete ya payipayi, payipayi ya ko tela pe na payipayi eza nanu mobeso. Oyo ya ko tela ekomi na langi ya lilala , bongo ya mobesu eza na langi ya pondu pe na makasa n'ango langi ya pondu .

Oyo babengi broce à dent to pe enikeli mino ya bana, eza na balangi ya epai na epai naa komona langi ya motane, naa komona langi ya pondu, naa komona langi ya longondo, naa komona langi ya bozinga.

Na sani ya langi ya lilala tomate, matungulu pe aïe.

ogo na langi ya pembe bozinga pe langi ya mosaka na langi ya motani.

Babeti ndembo balati bilamba ya ba langi epai na epai langi ya bozinga langi ya pembe langi ya lilala langi ya moyindo.

Awa ba lakisi biso nzete e sili ko kola pembeni ya ciment ya ndaku . Nzete yango eza neti nzete ya manga, Bongo makass des. A langi ya

Esika ba bongisaka mituka, motuka ya liboso ya jeep eza na langi ya bonzinga basili kofongola ngo kapo bongo ya mopanzi eza na langi ya pondu na pembe na ndaku na mopanzi eza na langi ya pembe, motane pe na bonzinga.

Wana na komona bakiti mibale batiye bilamba likolo batiye ba Varèse, na komona Varèse ya moyindo ya kabutula pembe na biloko likolo ya mopanzi na komona ya bozinga a kobanda likolo pe nase na mopanzi nakomona eza pembe kasi eza pe na balangi pe ya motano pemdeni pe na langi ya mosaka.

ngolo mani na langi ya pembe na katikati langi ya chokola

Ndako ya likolo ya pembe ya langi ya pembe. Na mopanzi, langi ya moindo. Na porte pe, ba nzete ya milai. Na mopanzi mosusu, langi ya mosaka ya pete. Pe na ba nzete na kati ya lopango.

Elenge mobali atelemi pembeni ya ndako ya langi ya pembe, alati moyindo esangani na pembe.

Jaie makemba ya kokalinga na mopanzi kuna podu na pembeni kuna mbisi ya tilapia pe na pilipili pembeni

Awanazo komona president président francoi na soda na ye na nsima telemi alati veste eza na bozinga ya pete bongo cravat alati bezali na langi ya longondo

Kisi ya komela ya mbuma ya pembe, basili ko moko awa basili komela yango misato namoni etikali moko, na misusu pe pembeni.

Ndaku ya mulayi ya pembe lopangu esalemi na mabende na kati ba nzete ya molayi ya pangi ya pondu n'a kati mango bendele penbeni ya pangi ya mosaka pangi ya mitanu na langi ya pondu ya pembeni nango lanfi ya bozenga

awa naokomana bilingi mibali aakobeta basket na molakisi na katikate alati ypantalon ya lilala ebongo na bana y kelasi na ye oya akotangisa a misusu balati blamba ya pembe esangai na moindo balati basapato ya bozinga msusalati sapato ya motani mosusu alati ya mosaka

Awa nazokomona savon ya omo de derja eza na kati ya sache sache eza na langi ya mosaka ekomami yango eza na langi ya bozinga mbomona katikati eza na langi ya motane

Mwasi avandi likolo ya libende eza na langi ya moyindo alati collant eza na langi ya moyindo mbongo mapapa pe ya moyindo chemise langi ya pembe mbongo atie meshe ya moyindo asimbi sak ya langi ya rose.

logo eza na rangi ya pembe moindo pe lilala

bilei na sani ya pembe pe ekita mbala na se na tangi ya longondo bilei soso sambusa pe mikate pe makemba na loso

Motuka ya polisi eza na langi ya bozinga pe makomami na pembe pe ba polisi basili kovanda na kati likolo bango balati bilamba ya langi ya moyindo.

awa komona bilei bamama na biso baakoteka bilei naya komona nyama nayakomona biloko epai na epai mbisi kuna na suka ya epai na epai madesu fufu pilipili biloko ya kolia bamama bazakoteka

elenge mobali basili kokata ye suki aza na suki ya moindo

Kisi ya komela na carton na langi ya mosaka, langi ya pondu, pe na makomami na langi ya motani, na pembe pe na moyindo.

Mafuta ya kopakola na nzoto ya bana pe mikolo, na ba kopo ya pembe pe mifinuku na langi ya pondu.

Esika ya kotekisa mafuta ya kopakola na nzoto ya balangi epai na epai kiti na langi ya motane bongo biloko batie likolo ya mesa na langi ya moyindo.

Bilei na sami ya pembe, lipa oyo to bengaka hamburgueur, pembeni ba tié na mopanzi ,ba tié mbaba ya ko kalinga .

Awa namoni balakisi biso eza Ebale na bavbwato misatu na bato mine bembe yango matiti pe na mekanzi nkuna liboso matiti eza na lange ya pondu

Kelasi na bana-kelasi, balati bilamba ya bozenga bavandi na ba kiti ya kelasi.

Awa nakomona na ndako ya nzambe ,ba ndimi bakosambela bakobelela kombo ya bokonzi nzambe na biso.

bendele eza na langi ya bozinga mbongona katikati elangi ya motami na mopandi elangi ya mosaka likolo langi ya pondo

Bato ebele babandi na se balati balangi ya motani, likolo pe na se pembe pe msus misusu bozinga, mosusu moindo, pe basoda baza na nsima kuna ebele na banzete ya milai na nsima na bango.

Kisi na carton na langi ya mosaka, langi ya lilala, pe makomami na langi ya moyindo.

Bato misato, batelemi pembeni ya moto. Ya liboso, alati elamba ya motane pe mbati ya langi ya bozinga, na sapato ya moindo. Mosusu, bozinga pe na mbati ya moindo. Pe mosusu pe lokola bozinga pe na pantalo ya moindo, na sapato ya moindo.

Loboko esimbi ba ekomo esili ko salema na mayaka na langi ya bozinga, moyindo, pembe, motani, mosaka, pe na chokolat.

Nanaa komona bis bis transport commet ezalobena bato na kati ebele mbongo ezali na langi ya pembe, ezali na langi ya pondu, ya petepe ya makasi.

Elenge mobali alati elamba ya motane na kati pembe asimbi medaile na ye na loboko.

Bilei mfumbwa, fufu, ndagala pembeni na mbika likolo nango batie pilipili sani na se awa eza na balutu mibale.

Awa naokomona logo logo eza na pembe eza na bozinga koma likolo pe lisusu pembe ekomami na bozinga nde logo na mipandi yango moindo

liboke ya mbisi na kati ya makasa

Awa nakomona mutuka eza na bala bala kasi bala bala yango eza ya mabele

awa bakolakisa biso na kati ya motuka oyo esalaka ete motuka esila kokende esi ya kotambolabakolakisa biso yo esala motuka na kati

Na kati ya kelasi bana ya kelasi ba telemi mosusu bavandi, alati elamba ya likolo na langi ya pembe. Atshe sakoshi na ye na mokongo na langi ya bozinga, mosusu pembeni a kotala alati tricot ya langi ya bozinga.

Bilamba na langi ya pembe, motane, bozinga, mpe ya lilala likolo ya tapi ya langi ya pondu.

Buku na langi ya lilala makomami na pembe pe moyindo, likolo na yango pembe mpe makomami na moyindo etangisaka grammaire.

awa nazakomona loko eza na rangi ya pembe makombami yango eza a rangi ya morinba

Mafuta ya kopakola na loposo bakopo mine funiku eza na langi ya lilala na se pembe pe bozinga pe mosaka pe na mpembe na moindo.

lilenge mibali libwa balati bilamba ya pembe pe na bozinga na kati babeti basket

Sani na langi ya mbwe, mosuni ya ngombe ya kokalinga pe likolo batie matungulu.

Bana ya kelasi bavandi esika ba pesaka ba buku ya kotanga, oyo ba bengi bibliotheque. Bafandi likolo ya mesa na bango sakoshi ya langi ya motani, bafandi ba kotanga ba buku na bango.

Awa na komona mobeti bale mobeti bale a telemi mobeti bale alati yaye varesse naye ya motani pe ekomami na pembe.

Kisi na carton ya komela na langi ya pembe, mosaka, langi ya pondu, pe moyindo.

Bileyi eza na basani ya mwimbo mpe na pembe, na mopanzi eza makemba ya kokalinga, ya mibale eza loso na nsakamadesu na mpiyod,i na mopanzi nsaka madesu.

Bato ba tondi likolo ya camion ya monene. Camion yango eza na langi ya pembe, na nsima langi ya bozinga, bato ba tondi makasi ba kokende na mboka.

Restaurant batie ba kiti libanda, na ba mesa, na kati kuna ba pakola langi ya mosaka, pe likolo langi ya bozinga, esika ba liaka pe ba binaka.

Na kopo batie chocolat au lait, yango pe eza na langi ya chocolat pe likolo miliki. Ba kati pe mwa bitene bitene ya ba chocolat likolo.

Buku eza na langi ya longondo makomami na pembe na mopanzi motani pe pembe mopanzi na moyindo likolo langi ya pondu ya pete.

Awa nazomona ndaku, ndaku ezali na langi ya motane na pembeni ya ba porte eza na couleur ya pembe na mipenzi mipanzi batiye ba vase ,eza na ba fleurs ya langi ya pondu.

Mayi ezo ko tshola na kati ya zamba.

Ndako ya nzambe ya monene, liboso nango ba escalier ya ko kotela pe na langi ya chocolat.

Balabala ya monene na mopanzi ndako ya molayi na langi ya pembe pe portail langi ya bozinga na katikati langi ya pondu pe ba nzete ya milayi na kati ya lopango.

Mwinda ya petrole, pelisaka yango ntango moto ekendaka tshaka petrole na kati bongo omatisi singa wana po epela.

Bileyi na sani ya moyindo loso, tshaka madesu, pe nyama pembeni, na kanya likolo ya kitambala ya langi ya rose na pembe.

Bambabola ya kotekisa pembeni matiti ya langi ya pondu.

Buku ya kotanga, buku yako tanga.

nzete ya bafololo na langi ya longondo makasa na langi ya pondu

Oyo nakomona awa eza na kengreli maa kotekisa poyo eza liboso na ngai ya wanakomona esali oyo babengi ev epe esika basukolelaka basani na kati ya pizine ralakamgo na kati ya pisine po ete esunga mamato pebana kosukola basani na bango malamu

sapato ya bilenge basi ya moindo likolo ya kitambala yalangi ya pembe

Lipapa ya langi ya moyindo.

na langi ya motane batie palata pe na biloko ya matoi na ya loboko

Sabuni ya pousiere na kati ya sache, sache yango na langi ya bozinga, pe na langi ya motani pe na pembe.

Wana komona babeti babo basili kosepela balati balangi ya epai na aepai a epaialati langi ya mozinga esangali na pembe mosusu alati ya grie bumgo na senango ya kuto ya moindo aza kosepela po ete bafiisi kobeta bale na bango pe malamu

logo ya langi ya moindo pe bozinga.

Lipapa ya basi ya haut talon na langi ya moyindo, pe na kati langi ya mosaka, eza likolo ya mesa.

sani ya pembe na bileyi mbisi ya mayi mpe na pilipili ya langi ya motane.

Matiti na langi ya pondu, bongo machini ya moto na langi ya bozinga pe na pembe.

Ba silisi koloba mbisi na kati ya ebale, ekangami na filet nango.

Awa nazomona mobeti bale, alati babengi kabutula eza na langi ya pundu, likolo pe na se na sapato alati yango pe eza na langi ya pondu, aza na kati ya stade na matiti eza pembeni na ye eza na langi ya pundu.

Na bala bala taxi voiture na mopanzi na langi ya pondu, na pembe. Na pusu etelemi na bala bala na mopanzi kuna mituka ya ba taxi etelemi na misusu eko tambola.

Mwana-mobali a kosukola motu na ye na mopanzi motuka oyo ememaka bato. Na langi ya bozinga, pe na pembe, mwana mwasi akoleka pembeni alati elamba ya pembe.

Esika to bengaka usine esika ba balolaka eloko ya mbuma basali yango ekoma fufu, awa basali sukali ba kotia ngo na ba sac nango po ete basila kopesa bato ba kende kotekisa.

Mvula esili ko bebisa esika mayi etondi biloko esili ko tshola na kati ya mayi pe na mwa ba ndaku, ndaku kuna na mosika eza na kati ya mayi, na mopanzi na ye pe matiti ébélé .

Buku na langi ya moyindo, pe langi ya mosaka, pembe, pe langi ya motani, pe na langi ya bozinga, buku ya kotangisa bana.

ana komona bamoto yamoto eza na etemi na kati ya jarba na liboso wana bandako pe banzete pebeni bamoto ya sika

bilei na sane ya pembe bitekuteko na lange ya pondo pe pelipeli pembeni na mbisi na kati

sani ya pembe pe mikate na sani na madeso ya kokalenga

Kisi ya komela ekomami na moyindo mpe na motane.

Nzete esili ko bota ba payipayi, ba payipayi yango na langi ya pondu pe ba nzete mosusu esili ko kolela bisika wana, ba zamba ya monene nyonso obele na langi ya pondu.

Ndako eza na langi ya pondu pembe pe porte eza na langi ya moyindo na kati nazomona bato mibale na bafololo libanda.

oyo babengi pundu pundu na madesu babengaka caka madesu aaakitoko sangisi yango kitoko caka madesu ekolesa pufu tokwanga

Awa nakomona ndako, ndako eza na langi ya pembe bongo likolo likolo likolo na komona eza na langi ya mbwe puis matolo eza na se wana ndako pe eza likolo.

camion ya langi ya mosaka bongo liboso nango ndako epakolami na langi ya pembe

awa na komona buku ya bana ya kosepelisa bana kasi etangisaka oyo babengi buku ya Mathematique .

Ngolomane ba bakoli yango langi ya mafuta na kitalatala ya likolo.

Camion ya monene eza na langi ya pondu pembeni ya ndako eza na langi ya motane na se pe likolo rose bongo na mopanzi moke langi ya pembe.

Nakomona bilinge mubali oyo bavandi baobeta dam soki okeyi balabala komona na téléphone na mosusu mokandi na mituka na katikati ya mopanzi na mutuka batikati na mopanzi na nzete.

Bendele na langi ya motani pe pembe.

Logo na langi ya pembe pe makomami na moyindo

Nzete ya molayi pe na matiti ya se moto avandi pe ba misusu bavandi na mopanzi kuna, na mwa mosika moke motuka ya langi ya pembe.

Kisi ya komela eza na langi ya pondu mosaka makomami na moyido pe motane bongo likolo nango pe mosaka pe na pondu.

Awa nazomona logo, logo ekomami na langi ya pondu, bongo na katikati yango nyonso ba langi ya pembe.

mapapa mibale eza na langi ya mosaka bongo likolo nango eza na langi ya longondo pe na motani

Naza komona logo, logo ekomami na moyindo kasi esili komameli wana eza pembe.

Molangi ya masanga ya mindele eza molangi oyo tobengi vino, molangi yango na langi ya moyindo.

Ba malala na langi ya pondu na mopanzi nako mona ezali mapela, mapela pe na langi ya pondu.

Ebale na mopanzi ba ngomba ya matiti. Matiti nyonso na langi ya pondu, pe matiti mosusu esili ko kota na kati ya mayi.

buku eza na langi ya bozinga pe na langi ya motani na mopanzi n yango langilangi ya mosaka

Bala bala ya monene ba nzete likolo neti na ngomba, mopanzi kuna pe ba nzete nyonso na langi ya pondu. Na jeep na bala bala na langi ya pembe.

lipapa na langi ya moindo

Sabuni ya mayi ya kosukola basani sabuni yango eza na langi ya mosaka makomami na langi ya pondu pe moyindo pe na langi ya motane.

na balabala bawewa bamemi bato bongo bato balati bilamba epai na epai motane moindo langi ya pondu pembe

Ebale na mopanzi ya nzete ya langi ya pondu.

Bana kelasi na ba lakisi na mondele pembeni likolo ya tapis ya langi ya motani, basili ko silisa ko tanga maternel ba lati bilamba ya bozinga pe na langi ya pondu ya pete na bikoti.